Tɔdziʋu. Tɔdziʋua le etsi dzi. Ma ɖewo le eme, ame aɖewo ɖe awu, ma ɖewo se avɔ ɖe ali, ma ɖewo de tɔdziʋua me.

Ŋutsu ɖeka, eve aɖewo nɔ le tɔdzi, nɔ tɔdziŋu kum, wonɔ hohŋiŋli wɔm le tɔdziŋu me.

Kpovitɔ ɖowo le edo aɖe gbɔ, o tsitre ɖe edoa gbɔ, ɖeka ko etu ɖo ɖe edoa me, de atsi le wo gbɔ, maɖewo tɔ ɖe o gbɔ.

Yevu aɖewo nɔ exɔ tum. Atsiwo le woƒe megbe. Ma ɖewo nɔ nane kɔm na wo nɔviwo. Ma ɖewo tro kɔ ɖe megbe. Ma ɖewo do awu ɣi.

Nyɔnu eve, ɖeka nɔ anyi ɖe motodzi. Ɖeka nɔ anyi ɖe moto megbe. Eŋu le wogbɔ, exɔ le wogbɔ. Me ɖeka zɔzɔŋ, me, maa ɖewo nɔ anyi ɖe wo, wogbɔ.

Nyɔnu ɖe kple via le seƒoƒo dom nyuie, etsi le wo gbɔ le ee..nugo me, ati le wo gbɔ, exɔ le wo megbe. Nugo le dzɛ̃e, ɖeka le aŋgba mumu.

Ma ɖewo nɔ ashibɔlu ƒom. Woƒe amegã nɔ nyi ɖe zikpui me wokpɔm. Ma ɖewo le exɔa me nɔ wokpɔm.

E mɔ ta laãde emɔ tala aɖe wo nɔ e mɔ wɔm, wo le woƒfe dɔwɔwu wo me e mɔ taã mɔ le mɔdzi, xɔ le woƒfe megbe e ɖewo nɔ e ke kum nɔ kɔkɔ ɖe mɔ me.

Efia ɖewo nɔ kɔnu wɔm, eŋu le ta na ame ɖeka xexi le eta ne efiawo, wonɔ zɔzɔm, atiwo le woƒe megbe, exɔwo le woƒe megbe.

Ame aɖewo le tɔ to. Ame aɖewo ɖe awu, ame aɖewo mlɔ anyi, atsi le afi ma, exɔ le afi ma. Ame aɖewo nɔ etsia me.

Yevu nyɔnu wɔme etɔ̃ wodo awu ʋi. wo le asiwui me, wo le xɔ me, wonɔ eŋu srɔ̃m le woƒe nusrɔ̃ƒe. agbale le wo gbɔ.

Ŋutsu woametɔ aɖe mlɔ anyigba le e gã biã. E gã gbã le gbɔ, e gã le me ɖevi ɖe le egbɔ ame aɖewo nɔ zɔzɔm le eŋuti tom.